My name na Ibeteyes Madotuay? I wan talk about isolation procedure and why each step dey very important. Wetin be isolation, isolation na when you separate person wey get infection or disease from other pipu so dat de disease nor go waka spread to others for isolation procedure e get some steps wey dey very important. First one na to wear correct personal protective equipment wey we call PPE cloth like mask, glove, gown and eye cover dis one go help make disease no fit spread give another person. Second wan, you go carry de sick person enter room separate room like isolation room wey dey clean and e nor dey share with others e go he keep de infection to one place. Third wan, you go dey always wash hand well well with soap and water or use hand sanitizer na so we dey kill germs or infection wey fit dey for other hand. fourth wan, na to make sure sey anything wey de person dey use like plate, spoon or cloth nor dey share na only one person handle am, and e must dey clean am well last last when person don well finish wey be say de person wan commot from de isolation room you go clear de whole place well you go disinfect am to clear any remaining germs so dat if person enter de isolation room de person nor go contact de germs e go clear and disinfect all those place wella all dis steps dey impotant so dat de infect nor go spread give other pipu and everybody fit dey safe make we dey remember sey health na everybody matter prevention better pass cure isolation na one big way we fit use proctect ourselves and our loved ones. Make we isolate person wey get infection or disease like sey we dey put am for wan corner where we know sey pipu nor go pass so dat you no go get contact with de infection or disease wey dey person dey carry. So isolation na one very big way we fit protect over self from getting infection from person wey get am.

My name na Ebite Osman Oduayo. My pipu make we yan about how health care workers fit take make sure sey dem do correct hand hygiene to stop infection from spreading for hospital. Dis wan dey very very important because for hospital disease fit spread anyhow if you no dey very careful. First thing be sey health care workers gats dey wash hand regularly. No be only when hand don dirty but any time we dem touch patient. If you touch much patient make sure sey you go wash your hand before you touch another patient, make you no carry disease from wan patient to another wan, even if you um wear gloves, wash am or you remove am no use dat same glove to go touch another patient. Wash your hand no wait until sey your hand don dirty wella before you wash am. Second thing be sey when we dey wash hand we no suppose rush am you gats use soap and water wash am well for at leasttwentyseconds, how you fit counttwentyseconds, you fit sing small song like happy birthday two times as you dey rub hands, you gats wash front and back no be sey you go just wash am roughly comot for there no be so you go wash am gently make sure sey you wash front and back with soap and water wash everywhere so dat you go remove all de germs wey dey your hand. If water no dey, or you no do wan kind serious thing you fit use hand sanitizer make sure sey de hand sanitizer get at least sixty percent acohol so e go fit kill germs well. If you know sey you no do wan kind serious work just make sure sey you get hand sanitizer or water no dey, use hand sanitizer to rub your hand, make sure sey de hand sanitizer get at least sixty percent acohol, so dat e go fit kill all de germs because you get some germs wey be sey dem strong wella dem stubborn. If de hand sanitizer no strong no get strong acohol dem no go fit kill dem. And dem go dem fit enter your hand wey be sey dem go cause disease for dat person body. third thing be sey health care worker suppose dey remove rings, wrist watch and cut their finger nail short all these fit trap garms. If your finger nail long you fit trap germ wey be sey you go wash your hand wash your hand wash your hand wash your hand tire bet some germs go still hide for your nails. E get some germs wey be sey dem dey screen or skin penetrator, wey be sey dem go enta your skin through your nails, if your nail don trap dem. And de fit cause disease wey be sey e fit kill dat person or your rings some your ring fit trap garms wey be sey garms wey be skin penetrator and e go enter de person screen. Skin wey be sey e go cause disease and e fit kill person. Finally, hospital gats provide enough place for pipu to dey wash hand like sink with soap and hand sanitizer for every corner. No be sey dem go waka for hospital just mistakenly fall wey be sey your hand go touch blood and you no see any place to wash your hand and e might be sey you get wound and we no know de kind blood wey you touch. You suppose wash your hand immediately and you no come see water. Dat person fit carry disease wey be sey de disease go fit lead to dat person death. So hospital gats provide enough place for pipu to dey wash hand like sink with soap and hand sanitizer for every corner.